Abantu batatu babakobwa bikoreye ibiti, babiri muribo bambaye impuzu z'ibitenge uyundi nawe yambaye impuzu yera hamwe n'agatambara mu mutwe. Bakaba bari iruhande y'ivyatsi bisa nk'ugwatsi rubisi.

Ibiterwa vyinshi cane biri mubwoko bita ibigori, bifise amababi asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ivyatsi iruhande hari akabarabara karekare kivu hamwe n'igiti kirekire.

Ibarabara ry'ivu kandi rimanuka ririko icamwo umuntu y'ikoreye ibintu ku mutwe, yambaye impuzu risa n'ubururu iruhande hariho n'ibiti birebire cane bifise amababi menshi.

Ibitungwa biri mu bwoko bita inka zikaba zifise amahembe maremare hamwe n'amabara atandukanye harimwo iryera zihagaze mu bwatsi bwishi bisa n'urwatsi rubisi.

Umuntu w'umugore yicaye yambaye impuzu ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura n'irindi risa n'umuhondo, akaba ariko agurisha ibikoko biri mubwoko bita ifi.

Igikoko kinini cane kiri mu bwoko bita imvubu. Kiba mu mazi kikongera kikaduga no kwisi kubera kirya ubwatsi gusa. Kikaba cicana, kirazira kucegera uri umuntu.

abantu batatu b'abagore bahagaze mu murima urimwo imboga zifise amababi asa n'urwatsi rubisi bambaye impuzu zibitenge umwe ara sutamye, yambaye agatambara gashaka gusa numuhondo.

Ikibanza kinini gitewemwo ibiterwa biri mu bwoko bita ibigori biifise amababi asa n'urwatsi rubisi, iruhande hariho amazi makeya hamwe n'amazu menshi yubatse.

Umurima munini urimwo ibiterwa bita ibigori bikaba bikiri bitoya, bifise amababi asa n‘ urwatsi rubisi hamwe n‘ ivu hasi. Hakaba hariho n‘ umuntu asutamye w‘ umugabo .

Abantu batatu bikoreye ibiti babiri n'abana uwundi arakuze uwuei imbere yambaye impuzu isa n'umuhondo iruhande yabo hari ibarabara rishashe ikaburimbi hamwe n'ibiti.

Ikiyayuramutwe bita itabi hakaba hariho umuntu ariko arakinwa akoresheje ikibiriti mukwatsa , kikaba gifise ingaruka mbi kumagara yacu cana cane ku mahaha bituma yirabura.

Igikoko kiri mubwoko bita inka , kiriko kirya ubwatsi ,Kiri mwiraro ryaco ,bakunze kugitunga kugire bakame amata , hama abantu baheze kuyanwa kuko atanga amagara meza.

Umurima w’ibingori urimwo amazi kuruhande ,inzu zibiri zifise amadirisha ,uruhone rwera igiti kiriko istinga zamatara.

Uruzi runini gose kandi rwagutse rurerure, rurimwo amafi menshi hagati hakaba harimwo umuntu ari mu bwato yambaye impuzu isa n'umuhondo, iruhande rw'uruzi hari imisozi.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu y'igitenge gifise amabara atandukanye muriyo hariyo nk'irisa n'ugwatsi rubisi akaba yikoreye ivyamwa vyinshi ariko aragurisha ariko aratambuka mw'ibarabara.

Umurima munini urimwo ibitegwa bita ibigori, ukaba urimwo umuntu yambaye impuzu z’ubururu ndetse n’ibikoresho vyokwikingira, ariko ashwiragiza umuti wokurinda ibitegwa udukoko.

Ibarabara rishashe ikaburimbo ririmwo nivu rikeya ririmwo abantu babiri bariko batambuka n'amaguru umwe yambaye impuzu isa nubururu iruhande hari ivyatsi ndetse nibiti birebire.

Ikibanza kinini gose kirimwo ibiterwa bitandukanye. Hakaba harimwo ibiti vy'ibitoke, ndetse n'ibindi biti vy'ubindi bwoko. Hamwe n'ibicu vyera. Inyuma yaho hariho n'umusozi muremure.

Umuntu w'umugabo ari hagati y'umurima ariko aravomera ibitegwa akoresheje igikoresho, akaba yambaye impuzu z'amabara atandukanye hasi irera hejuru iratukura.

Igikoko kiri mu bwoko bita inka, gifise amabara atandukanye harimwo iryera; n'irindi ryirabura; n'amahembe matoya cane. Kiri ahantu hubatse n'imbaho n'amabati.

Ubwoko bw’ibitegwa bita imboga, bikaba bisa n’ugwatsi rubisi vyasoromwe nakamariza kugira aje kubigurisha kw’isoko hama abone kuronka amahera.

Inka nyinshi zifise amabara atandukanye, ziri ahantu hubatse, indani harimwo ibiti bibiri bidafise amababi, ziri ahantu huguruye hatagira amabati; hadafutse.

Ibikoko vy'ibinyeshamba, biri mubwoko bita imvubu ;binini gose biba mumazi bikongera bikaduga no kw'isi, birya ivyatsi gusa kandi ni bibiri biriko birarisha.

Ivyamwa vyinshi bitandukanye hariho imyembe, imicungwe ndetse namabungo bimwe biteretse ahantu hubakiwe nurubaho ibindi mwigunira ryera hamwe namatase.

Igikoko citwa inkoko, abantu baracorora kugira bashobore kuronka amagi hanyuma bayarye ari mabisi canke bakayateka, ari m’ubwoko bubiri: ay'ikirundi, nay’amutoyi.

Ibikoko biri m’ubwoko bita inka zikaba arinyinshi kandi zifise amahembe maremare imwe murizo irirabura ziriko zirya ubwatsi iruhande naho hari ibarabara.

Uruzi runini gose rukaba rurimwo n'amafi menshi hagati haka harimwo ubwato burimwo abarovyi baje kuroba hamwe n'igiti iruhande, aho rero amafi baza gukurayo nayo kugurisha.

Umurima munini ukaba urimwo abantu babiri bariko barima imboga zisa nurwatsi rubisi vyinshi cane hamwe nakazu iruhande gafise amabati umwe muri bo yambaye impuzu yera.

Ikibanza kinini kirimwo ivyatsi bifise ibara risa nugwatsi rubisi iruhande hari amazu atari makeya ashobora kuba abamwo abantu hamwe n'ibiti birebire iruhande.

Ikibanza kinini gose, kirimwo ibintu bitandukanye, ivyatsi ndetse n'ibiti hakaba hariho n'ibicu vyera haboneka yuko hasa neza ata mvura iza kurwa.

Umurima wagutse gwose utewemwo ibitegwa bitandukanye murivyo hariyo:ibitoke vyinshi gwose hakaba hubatswe nakazu k’ivyondo iruhande ivyo bitoke ntibirera.

Akayira gatoya gacamwo Abantu, canke ibitungwa bitobito iruhande hari umurima w'ibiterwa bifise amababi asa n'urwatsi rubisi, inyuma hakaba harimwo n’Ibiti birebire.

Igikoko cikinyeshamba kiri mu bwoko bita imvubu, gikunze kuba mu mazi canke kikaduga no kw'isi kikahaba, ni kinini gose kandi kirica, abantu barabujijwe kucegera kubera gishobora kubamerera nabi.

Ikimbaza kinini kirimwo ivyatsi ndetse n'imboga ifise amababi y'urwatsi rubisi, iruhande ni inzu iri murupangu hamwe ni giti kirekire ariko ntisize.

ikibanza kinini gitewemwo imboga hamwe nibigori iruhande bitarera bikaba bifise amababi asa nurwatsi rubisi hamwe namazu ari iruhande imwe irera namabati asa numutuku

Umuntu w'umuhungu akiri mutoya ariko aratwenga, ariko yerekana itabi muntoki aciyemo kabiri, akaba arikiyayira mutwe kibujijwe mu bihugu ku muntu adafise imyaka cumi n'umunani.

Ikibanza kinini cubatse kirimwo ibitungwa bitandukanye, harimwo inka zifise amahembe maremare hamwe n'intama zifise amabara atandukanye iryera n'iryirabura.

Igikoko kiri mu bwoko bita imvubu kikaba kiba mu mazi ariko kiraduga hejuru rimwe kurondera ivyo kirya, gifungura ubwatsi iruhande hari ibiti vyinshi birebire.

Ibiterwa biri m'ubwoko bita imboga bikaba biri ahantu hera, kimwe kiragabuyemo kubiri, kandi bifise akamaro kanini k'umagara y'abantu kuko birongerereza amaraso mumubiri.

Ahantu hanini gose mu murima ukaba urimwo n'abantu atari bake bashika kuri bane bakaba basutamye bariko barasoroma ivyo barimye, umwe muribo yambaye impuzu y'umutuku.

Igikoko kiri mubwoko bita inkende cikinyeshamba kikaba kiri ahantu hugaye kugira abantu bashobore kuza kukirorera hakaba harimwo nigiti gishobora kurirako.

Umurima munini urimwo ibiterwa bitandukanye hariyo ibiti vy’ibitoke vyinshi cane ndetse n’imboga zifise amababi zisa n’urwatsi rubisi hamwe n’akazu kubatse n’ivyondo gafise amabati.

Ikibanza kinini kirimwo imirima myinshi, hamwe n'ibiti vyinshi cane birebire, bifise amababi asa n'urwatsi rubisi, hamwe n'imisozi myinshi ndetse n'umwonga.

Igikoko kiri mu bwoko bita inka, kikaba gifise amabara atandukanye harimwo iryera kikaba cicaye mu vyatsi bisa n'ugwatsi rubisi hamwe n'ibiti iruhande bifise amababi menshi.

Ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye n'ibiti birebire gwose ashobora kuba arimwishamba canke murugo gwumuntu afise ikibanza kinini harizuba ryinshi.

Ibikoko biri mubwoko bita inka, bikaba bifise amahembe maremare cane, zifise akamaro kanini kubantu kubera ziratanga amata hamwe n'inyama ziryoshe, zikaba zihagaze muvyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

Imboga nyinshi zikaba ziteretse hasi mwivu nizindi ziri mugafuko gasa nubururu kugaye kandi zifise akamaro kanini kumagara yabantu kubera zongera amaraso mumubiri.

Inka nyishi ziriko zirya ubwatsi zifise amabara atandukanye iryera n'iryirabura ziba ahantu hapfutse hubatswe neza hari amabati n'ivyuma bitukura.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu y’igitenge hasi hamwe n'impuzu yubururu hejuru nagatambara mumutwe, akaba hari igikoko kiri mu bwoko bita inka yirabura iruhande.

Ikiyaga gikikijwe n'amazu menshi ashobora kuba ari igisagara kibamwo abantu, akenshi iruhande yarwo haba hari umweru ahantu abantu baza kwicara kugira baruhuke baraba ico kiyaga.

Abana benshi bakiri batoya umwe yambaye igitenge arahetse uyundi mwana nabandi babiri bambaye impuzu z'umutuku iruhande hakaba hari ibitungwa bita impene.

Umurima munini wagutse, urimwo ibiterwa bitandukanye, Hariho ibigori bitarera hariko n'ibuye. Hariho n'ibiti inyuma. Hamwe n'inzu yubatswe n'amatafari yaheze.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye hariyo iyo banywa niyindi bitera mu mitsi, muyo banywa ifise amabara atandukanye iryera rivanze n'umuhondo. Ndetse nirindi rifise akabara ry'urwatsi rubisi.

Abantu bane abagabo n'umugore batatu muribo baricaye bariko baraganira umwe yipfutse kum’amaguru nikintu gisa n’umutuku uw’undi ariko aratambuka yambaye impuzu yirabura yohasi.

Ibikoko biri mubwoko bita ingona, bikaba biba mumazi ngaho ni bibiri, ni ibikoko vyica cane bihora biduga no hejuru kurondera ivyo birya, kandi biba mubiyaga binini.

Umurima munini uteyemwo ibiterwa butandukanye hakaba harimwo ibigori, bifise amababi asa nurwatsi rubisi Kandi ntibirera , iruhande hariho amazu yubatse Kandi afise amabati asa numutuku .

Umuntu w'umugore asa n'uwufise umunezero bitewe n'intwengo yiwe iruhande hakaba hari igikoko bita inka kiriko kirya ubwatsi gifise amabara atandukanye iryera n'iryirabura.

Abantu bariko baratambuka mumurima, batatu barikumwe umwe muribo n'umugore abandi nabagabo hari uwambaye impuzu yera uyundi akaba yambaye impuzu isa nubururu

Umurima munini utewemwo imboga nyinshi, kandi zifise amababi asa n'urwatsi rubisi, rukaba rukikujwe n'uruzi hamwe n'ibiti vyinshi birebire. Muri urwo ruzi hakaba harimwo amafi.

Imvubu zibiri ziriko zirya ivyatsi imwe isa niyikuze iyindi isanantoyi yoba imaze igihe gitoya ivutse ziri mu mazi arimwo igiti kirekire.

Ikibanza kinini kirimwo ivyatsi vyinshi bisa nurwatsi rubisi, hamwe nibiti birebire vyinshi hamwe numurima uri iruhande wibigori ufise amababi asa nurwatsi rubisi.

Umurima wagutse urimwo ibitegwa bitandukanye harimwo ibigori benshi bakunda kubirima kubera bashobora kubikuramwo ubufu kugira bateke ubutsima canke bakavyotsa bakabirya uko nyene kubera biryoshe.

Ikibanza kinini kirimwo ibiti baciye vyinshi cane, iruhande hakaba hariho ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rubisi ndetse n'ibiti birebire bataraca bigihahagaze.

Ibikoko vyinshi biri mu bwoko bita inyoni, bikaba bifise ibara risa niry'irabura, biri ahantu hagati y'uruzi hamwe n'iruhande y'ubwatsi burebure bisa n'urwatsi rubisi.

Ibikoko vyibi nyeshamba biri mu bwoko bita inkende, bikaba vyirabura ari bibiri. Bikunze kuba biba mu giti ariko babishize aha hantu hugaye kugira abantu bashobore kuza kubirorera.

Akana kagahungu kakiri gatoya kariko karatwenga gateruye igikoko kiri mu bgoko bg'impene akaba ariho ikivuka inyuma yaho hakaba hariyo impene ikuze yirabura niyindi ntoya.

Umuntu w’umugore yicaye mwiguriro akaba afise ubwoko be’imboga butandukanye ariko arazigurisha hari iziri mukantu gasa n'urwatsi rubisi kandi ziraryoshe.

Ibiterwa byubwoko butandukanye, biteye hasi y'umusozi hariho amazi makeya hakaba hatewe n'ibiti iruhande yavyo birebire bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane gitewemwo ibintu bitandukanye, harimwo ivyatsi vyinshi cane bisa n’urwatsi rubisi, hamwe n’ibiti vyinshi birebire bifise n’amabababi menshi, hamwe n’imisozi miremire cane.

Ikibanza kinini kirimwo ibikoko birimwo ubwoko bita inka bikaba bifise amahembe manini hamwe n’umuntu ari inyuma yazo ariko araziragira afise agati yikoreye ziriko zirya ubwatsi.

Umurima munini w'ibigori hakaba hari umuntu yikoreye igicupa inyuma gisa n'ubururu ariko arashirayo umuti urinda ivyo biterwa udukoko turya amababi .

Igikoko kiri mu bwoko bita ingona, cishe ikindi gikoko gifise amabara atandukanye iryera n'iryirabura, kiri mu mazi, iruhande yavyo hariho ubwatsi bufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini gose kirimwo ibintu bitandukanye, imirima n'ibiti vyinshi hakaba hari umwonga hamwe n'imisozi myinshi cane miremire kandi hasa neza gose

Ibarabara rishashe, bita ikaburimbo ,iruhande hari abantu bariko bararengana atari benshi hamwe n'igiti kirerekire gose kibafutse bamwe n'uruhome.

Inka nyinshi zifise amabara atandukanye zifise amahembe maremare zihagaze m'ubwatsi bwazo zirisha ziba ahantu hubakiwe hafutse.

Ibiti vyinshi vyegeranye bifise amababi asa n'urwatsi rubisi, bikunzwe kujamwo inkende kubera vyegeranye, hasi hari ubucafu bwinshi butandukanye.

Ibikoko binini cane vy'ibinyeshamba biri mu bwoko bita imvubu bikaba biba mumazi bikongera bikaduga no kw'isi iyo bije kurya ubwatsi. Kandi kirazira kuvyegera birateye ubwoba.

ivyatsi vynshi iruhande yavyo hariho icuma gisa numutuku kiriko namabati irihande hakaba hariho ninzu isizwe nirangi isa nurwatsi rubisi

Ivyamwa biri mu bwoko bita amabungo, bikaba vyareze baravyamuye kandi biraryoshe gose , abantu bakunda kubirya canke bakabikoramwo ikinyobwa.

Ahantu hagutse gwose hakaba harimwo ibitungwa biri mu bwoko bita inka. Zikaba zifise amahembe maremare kandi imwe irahagaze iyindi iraryamye n’umuntu yambaye agatambara kera kumutwe.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibintu bitandukanye harimwo ibiterwa ibiti hamwe n'amazu, n'imisozi inyuma miremire gose. Hariho amazu yubatswe n'amabati asa n'umutuku.

Ibikoko biri mubwoko bita inka, ni vyinshi bifise n'amahembe maremare, hari umugore ariko arabiraba yambaye agatambara mu mutwe n' umuryango utukura inyuma.

Ubwoko bw'icamwa bita indimu ziri kugiti cavyo, ifise amababi asa n'urwatsi rubisi. Ico gitegwa bakagikoresha mu gukira ingwara zitandukanye, nk'inkorora iyo ubivanze n'ubuki.

Ikiyaga kinini kirimwo ubwato, iruhando hakunze kuba hari unywero bwinshi bufise imisenyi, hakaba hari n'imisozi inyuma yaco habamwo abantu.

Abantu babibri babagabo bafise ibintu mu ntoki umwe afise ibisa nubururu uyundi ateruye akantu vyari birimwo iruhande haka hari ibitegwa bisa nugwatsi rubisi.

Ahantu hanini hari amazi atemba avuye kumusozi hakaba hariho nibiti vyinshi birebire hamwe n'abantu baje gutembera kuraba aho hantu kubera hasa newa gose.

Ibitungwa biri mu bwoko bita inka zikaba ziriko ziragenda mu kabarabara kivu iruhande hari ivyatsi vyishi bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'umurima munini n'ibiterwa bita ibigori.

Ibikoko vyinshi biri m' ubwoko bita Inka zifise amahembe maremare, zifise n'akamaro kanini kumagara y'abantu kubera zitanga amata hamwe n' inyama ziryoshe, iruhande hari n'ivyatsi vyinshi

Udukoko twinshi turi mu bwoko bw'inyoni tukaba duhagaze iruhande y'amazi kugira twiyuhagire, kamwe muri two ni karekare gafise izosi ryera n'amaguru maremare.

Igikoko c'ikinyeshamba kiri mu bwoko bita ingona, kikaba kiba mu mazi ariko gihora kiduga no kw'isi, gifungura inyama gusa, kikaba gihagaze iruhande y'amabuye.

Ni ibarabara rishashe ikaburimbo, ririmwo n'imirongo rifise amabara atandukanye:iryera n'iryumuhondo, hakaba hari n'ibiti bihagaze iruhande birebire gose, ndetse n'amazu menshi.

Ibitungwa biri mu bwoko bita inka harimwo zinini gose izindi zitoya cane harizo baca bita inyana inka zifise akamaro kanini ku magara y'abantu kukubera zitanga amata.

Ibikoko biri mu bwoko bita intama akaba ari vyinshi gose bikaba bihagaze mu vyatsi bisa n’urwatsi rubisi bifise ubwoya bwera kandi iyo ubitetse biraryoha.

uruzi rukikujwe n'ivyatsi n'ibiti bifise ibara ry'urwatsi rubisi iruhande y'urwo rwatsi narwo hakaba hari ibiti birebire hagaca hakurikira amazu meshi gose.

Ibikoko biri mubwoko bita inka, bikaba biriko birya ubwatsi busa nurwatsi rubisi zikaba zifise amabara atandukanye muriyo harimwo iryera zikaba ziri ahantu hubatse hari amabati hamwe n'urubaho.

Ibarabara rishashe ikaburimbo, iruhande hakaba hari amashugwe afise amabara atandukanye iryera nirindi ry'ugwatsi rubisi hakaba hubatswe inzu kuru hande nini gose.

Abantu batatu, babiri ni abigeme bikoreye uduti duherekejwe n'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi, iruhande yaho n'akana gatoya, bari mwibarabara bikikujwe n'ivyatsi vyinshi.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitenge akaba yambaye n'agatambara ku mutwe gasa n'umutuku hamwe n'impene iruhande yiwe zifise amabara atandukanye harimwo iyera n'iyirabura ziriko zirya ubwatsi.

Ibarabara rishashe, risizwe n'amarangi atandukanye, hariho iryera n'irindi ry'umuhondo, iruhande hakaba hari ibiti vyinshi, ibiriko amababi menshi n'ibindi biriko amababi makeya, hamwe n'amazu.

Abantu benshi, imboga nyinshi. Umwe arifutse umutaka , uyundi ariko arasuma yitwa Kamariza, yambaye impuzu yera n'agatambara gafutse umutwe gasa n'urwatsi rubisi.

Ibarabara rirerire rishashe ikaburimbo, hakaba hariko hararengana umuntu afise ikinga ririko ibiti vyinshi, iruhande hari ivyatsi vyinshi bisa nk'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti.

Igikoko kiri mu bwoko bita inka, gifise amabara atandukanye iryera niry'irabura, hasi hakaba hariho ubwatsi, ikaba iri n'ahantu hubatse n'imbaho n'amabati.

Abantu batatu bakaba bafise ibitungwa buri mu bwoko bita impene. Bifise amabara atandukanye hamwe nivyatsi bisa n’urwatsi rubisi ndetse n'ibiti birebire vy'ibitoke.

Abantu bambaye ibirato vyirabura, bariko bashira umuti bakoresheje agakoresho gasa nakera hamwe n'ugwatsi rubisi, hariho n'amababi asa n'ugwatsi rubisi uruhande.

Umurima munini ukaba urimwo umuntu yambaye impuzu zamabara atandukanye iryera niryubururu hamwe nibikoresho ,akaba ariko avomera umuti ujejwe gukingira amababi udukoko .

Umurima munini gose urimwo ivyatsi bifise ibara ry'urwatsi rubisi hagati hakaba harimwo umuntu ariko arashwiragiza umuti wo kurinda udukoko ivyo vyatsi.

Umurima munini utewemwo ibiterwa bitandukanye hakaba harimwo ubwatsi burebure busa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti vyinshi birebire n'ubucupa bubiri bubonerana.

Umurima munini utewemo ibitegwa rusa nkurwatsi rubisi hamwe numuntu ariko arashwiragiza umuti urinda udukoko turya amababi akoresheje ivyuma.

Imifuko myinshi ifise amabara atandukanye iryera, iryubururu n'iryurwatsi rubisi bikaba biteretse kutubaho hamwe n'igiti hejuru yayo ifise amababi menshi .

Uducupa tubiri dutandukanye, kamwe kariko ivyandiko vyirabura kakaba kera, akari iruhande n'agacupa kabonerana karimwo ibintu vy'ibinyobwa bisa n'ubururu.

Umuntu w’umugore yambaye impuzu z’igitenge akaba ahagaze hagati y’umurima yateyemwo imboga nyishi akaba ariko arazitera umuti urinda amababi ubukoko buzirya.

Abantu batatu babiri n'abagabo bambaye impuzu zo hejuru zi tukura bateruye umufuko wera urimwo ivu iruhande yabo ivyatsi n'ibarabara ricamwo abantu.

Uducupa tune duteretse mu vyatsi ,tubiri dufise imifuniko isa nibara ryugwatsi rubisi, harimwo kamwe kanini, tukaba turimwo imti ijejwe gukura udukoko mu mirima.

Abantu bane umwe numugore abandi ni abagabo, hari nimeza iriko imiti isashwe nigitambara gisa numuhondo nikindi gisa nubururu nikindi gisa numutuku.

Agacupa gafise irangi ryera kariko ivyandiko vyirabura ,karimwo umuti ujejwe gukingira ibigori kabirinda udukoko ndetse nibindi bintu bibi vyibigwara .

ikiyaga kinini cane kirimwo ibikoko vyubwoko bwinshi hagati harimwo ubwato burimwo umuntu w'umugabo ariko araroba ibikoko vyitwa amafi biraryoshe cane ubitetse

Uruzi runini rurimwo ibikoko bitandukanye. Hakaba harimwo n'akazu kubatswe mu mbaho hagati mu mazi n'ivyatsi vyinshi iruhande bisa n'urwatsi rubisi, n'iyindi nzu yubatswe n'amatafari iruhande.

Igikoko kiba mu mazi kiri mubwoko bita ifi, bakaba bagitetse, hamwe n'igiterwa iruhande bita umuceri ufise ibara ryera, bikaba biteretse kwisahani yera.

Ibikoko vyinshi cane biri mu bwoko bita amafi bakaba bahejeje kubiroba kandi kirazira kubirya ari bibisi biba mumazi abenshi babirya vyokeje canke bikaranze.

Igikoko kiri mu bwoko bita ifi, kiva mu mazi abantu bakaba bakiroba kugira bakirye, ababikora babita abarovyi kandi ni igikoko kiryoshe gose iyo ugitetse.

Ikiyaga kinini gwose hagati harimwo ubwato bubiri ariko n’abantu bane bafise impuzu z’amabara atandukanye; umwe yambaye iyisa n’ubururu iyindi umutuku .

Igikoko kiri mu bwoko bita ifi kiba mu mazi, barakirovye, baca baragiteka, bagishira kwi sahani yera iruhande hariko ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

Abantu bane b'abagabo umwe muribo yambaye Impuzu yera hakaba hariho n'uwundi asutamye bahagaze hejuru y'imbaho kumazi, iruhande harih'ubwato burimwo igihema cera.

Abantu benshi muribo harimwo abacuruzi baje kugurisha ibikoko vyo mu mazi bita ifi biryoshe cane, bikaba biteretswe mu tuntu twera, bakaba barindiriye abantu baze kubigura.

Igikoko kiri mu bwoko bita ifi kikaba gitetse ,giteretswe kwisahani yera iruhande hakaba hari utwatsi dusa n'ugwatsi rubisi kandi isa n'iyiryoshe.

Umuntu aterure akantu karimwo ibikoko bita amafi bikaba biba mumazi barabirovye barabiteka kandi biraryoshe gose biratuma n'umuntu agira amagara meza

isahani irimwo imfungurwa zitandukanye hakaba harimwo igikoko co mu bwoko bita ifi kiba mu mazi. Kiratetse kirimwo n'umuceri. Iruhande hakaba harimwo n'ipiripiri, biraryoshe.

Abantu benshi cane bamwe bari muruzi bakaba bafashe akayungiro bakoresha mu kuroba amafi muruzi, iruhande hari ivyatsi vyinshi bisa nk'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti birebire vyinshi.

Isahani ifise ibara ryera ikaba iriko imfungurwa z'ubwoko butandukanye, harimwo amafi matoya ava mukiyaga, hamwe n'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi, ndetse n'indimu.

Imfungurwa zitetse kandi ziryoshe ziri mu masahani abiri yera bikaba biteretswe ku kintu gisa n’ubururu akaba arivyo bazimana abashitsi iyo baje kuramukanya.

Ikibanza kinini gitewemwo imboga zifise amababi asa n’urwatsi rubisi, abantu barakunda kuzirya kubera zongereza amaraso mu mubiri, hamwe n’ibiti birebire ku ruhande bifise amababi menshi.

Umurima munini utewemwo ubwatsi bwinshi busa n'ugwatsi rubisi, hamwe n'ibiti vyinshi vyubwoko butandukanye, harimwo ic'ibitoke gifise amababi asa n'ugwatsi rubisi.

Umurima munini urimwo imboga nyinshi zisa n'urwatsi rubisi hamwe nibi buye hagati mu murima, iruhande hari ibiti bitoya bifis amababi menshi hamwe n'inzu nini yubatse n'amatafari.

Umurima munini cane utewemwo imboga zifise amababi asa n’urwatsi rubisi hakaba hariho n’ibiti vyinshi bifise amababi menshi birebire gose kandi hariho n’ibicu vyinshi.

Uruzi runini cane rurimwo ibikoko bita amafi. Iruhande hari ubwatsi bwinshi. Bufise amabara asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti vyinshi birebire bifise amababi menshi.

Umurima munini cane utewemwo imboga nyinshi hamwe bisa n'ugwatsi rubisi. Imboga zifise akamaro kanini kumagara y'abantu kubera zirongerereza amaraso mu mubiri.

ikibanza kinini cane gitewemwo ibintu bitandukanye. Hakaba harimwo ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rubisi, hamwe n'ibiti vy'ibigori vyumye bamaze gukuramwo n'ibiti birebire iruhande.

Umurima munini wagutse ukaba utewemwo imboga zifise amababi y'urwatsi rubisi, hamwe nibiti vyibitoke, hariho ibifashwe nimbaho bikaba biri birebire gose.

Umurima munini utewemwo imboga zisa n'urwatsi rubisi, zikaba zifise akamaro kanini k'umagara y'abantu kuko zitanga amaraso menshi. Hama hariyo ibiti kuruhande ndetse n'inzu.

Ikibanza kinini gose kirimwo ivyatsi bisa nugwatsi rubisi, n'umuntu ari kwikinga yambaye impuzu zifise amabara atandukanye; iritukura hamwe nirindi ry'irabura.

Ivu ryinshi riri hagati mw'ibarabara rikaba ariryo kwubakisha amazu hakaba hariho n'ivyatsi iruhande birebire hamwe n'ibiti vyinshi iruhande n'umuntu ariko ararengana.

Ibarabara rishashwe n'ikaburimbo rikaba riciwemwo imi rongo nkuko tubimenyereye, aba ari umurongo usa nk'umuhondo canke wera, iruhande hari ibigori bitarera.

Umurima munini ukaba urimwo ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'abantu bikoreye ivyatsi vyinshi, iruhande yaho hari imifuko ibiri hamwe n'ibiti birebire bifise amashami menshi.

Akazu kubatswe n'ivyondo gafise umuryango usa n'ubururu nidirisha iruhande hakaba hari igiti c'igitoke gifashwe n'urubaho hamwe n'ivyatsi iruhande bisa m'urwatsi rubisi.

Ikibanza cagutse kirimwo ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi, iruhande harimwo n'ibiti vy'igitoke hamwe n'umuhwi. Hejuru yavyo hari intsinga z'amatara.

Ibarabara ry'ivu ririmwo amabuye, impande hari amashurwe hamwe n'ibiti birebire gose bifuka amazu ari iruhande. Akaba yubatswe n'amatafari hamwe n'amabati atukura.

Umurima munini utewemo imboga zifise amababi asa n'urwatsi rubisi, zikaba zatewe kugira ziribwe sizokugurisha. Hakaba hariho n'ibiti birebire inyuma bifise amababi menshi.

Ikibanza kinini kirimwo ivyatsi bifise ibara risa n'urwatsi rubisi hakaba harimwo n'amazi hagati ashobora kuba hari amafi ushobora kuza kuroba kandi menshi aryoshe .

Umurima munini gose Karorero yarimyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo imboga kugira ntaze arinde kuja kuzigura mwiguriro hubwo amahera zigura ari menshi .

Ikibanza kinini kirimwo ubwatsi busa n'urwatsi rubisi, harimwo igitungwa bita Intama n'igiti c'igitoke inyuma ,hamwe n'amazu iruhande imwe yubatswe n'ivyondo.

Akabarabara gatoya gacamwo abantu iruhande hari ivyatsi bisa nurwatsi rubisi hamwe nibiti kirekire c'igitoke gifise amababi asa nurwatsi rubisi, hamwe n'inzu iruhande .

Ikigo cagutse gose gitewemo ibintu bitandukanye hariho imboga zisa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibitoke birebire bitarasha ariko hamwe n'inzu y'umuntu.

Umurima munini utewemwo ibintu bitandukanye haba harimwo ibiti birebire vy'ibitoke ,bikaba bifashwe nibindi biti bisanzwe hariho n'ibitoke vyameze indani.

Umurima munini utewemwo imboga zifise amababi asa n'urwatsi rubisi hakaba hariho n'ibiti vyinshi birebire, izo mboga zifise akamaro kanini kumagara u’abantu kubera zongereza amaraso mumubiri .

Ikibanza kinini gose gitewemwo imboga nyinshi zikaba zifise amababi asa n'urwatsi rubisi kandi zifise akamaro kanini kubuzima bw'umuntu kubera zitanga amaraso iruhande hariho n'ibiti vyinshi

Umurima wagutse gose uteyemwo ibintu vyinshi hariho ivyatsi, hamwe n'abantu babiri bahagaze. Umwe yambaye akantu ku mutwe, hamwe n'ibiti inyuma yabo.

Ikibanza kinini cane gitewemwo ubwatsi busa n’urwatsi rubisi bufise N’amababi menshi iruhande yaho n’ibiti birebire cane bifise namababi asa n’urwatsi rubisi.

Umurima munini ,hagati hakaba harimwo igiti kigufi kirimwo amababi asa n'urwatsi rubisi n'ayandi makeya yera hasi hariho Ibiti vyumye n'ibindi bihagaze.

Umurima munini urimwo ibitegwa ufise amababi asa n'urwatsi rubisi harimwo n'ibiti vyinshi, hariho birebire ndetse n'igitutu c'umuntu yafashe amasanamu.

Ikibanza kinini gose kirimwo ibitungwa bita Intama , ndetse nivyatsi bisa n’urwatsi rubisi inyuma hakaba harimwo n’ibiti birebire, izontama bakababakoresha umwanda wazo mumurima.

Akabarabara k’ivu gakikijwe n’ibiti vyinshi, kimwe ni kirekire kikaba gifutse inzu yubatswe n’amabati hamwe n’amatafari, iruhande yaho hari imwe ndende ifise amabati atukura.

Umurima munini gose wagutse ukaba utewemwo ibiterwa bita imboga zifise amababi asa n'urwatsi rubisi hagati hakaba hateye igiti kirekire gose kandi gifise amababi meshi.

Ikibanza kinini kirimwo ivyatsi bisa nk'urwatsi rubisi hamwe n'ibigori bitarera bikaba bifise akamaro kanini kubuzima bw'umuntu kubera barabisya bakabikuramo ubufu bw'ubuzima.

Umuntu w‘ umugabo yambaye impuzu isa n‘ urwatsi rubisi, hamwe n‘ agafukamunwa gasa n‘ ubururu, akaba ahagaze mu murima w‘ imboga nyinshi zifise amababi asa n‘ urwatsi rubisi menshi .

Abantu benshi abagabo n’abagore bahagaze mu murima , bamwe bambaye udufukamunwa dusa n’urwatsi rubisi abandi bambaye impuzu zisa n’izera n’izindi zisa n’umutuku.

Abantu babiri b'ababgore bambaye impuzu z'ibitenge umwe yambaye impuzu yambaye impuzu isa n'umutuku kumutwe hamwe no hejuru, bakaba bikoreye amasuka bagiye kurima. Iruhande hari ubwatsi bwinshi.

Umurima munini urimwo ibiterwa bita ibigori bifise amababi asa nk'urwatsi rubisi bikaba bifise ahantu iruhande hubatswe n'imbaho. Bikaba bifise akamaro k'umagara y'abantu

Igikoko kiri m'ubwoko bita impene gifise amabara atandukanye, iryera n'iryirabura abanu bagitunga bagikoresha mu kuronka amata canke inyama yazo. Kiri iruhande y'imbaho.

Ibiterwa biri m'ubwoko bita ibijumbu bikaba vyareze, biteretse ahantu henshi kandi ni vyinshi n'ibiterwa abantu barya vyokeje canke bakabiteka m'umazi kandi birasosa gose.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu isa n'ubururu hamwe nagatambara gatukura kazinze ku mutwe akaba ari mumurima urimwo imboga nyinshi zifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Abantu babiri b'abakobwa kandi bariko baratwenga, bafise akanyamuneza kenshi. Umwe yambaye impuzu isa n'umuhondo akaba yikoreye ubwatsi ku mutwe busa n'urwatsi rubisi.

Abantu beshi abagabo n'abagore bahaze mu murima bakaba badugije amaboko hari ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi umwe muri abo bagabo yambaye impuzu isa n'agahama uwundi akaba yambaye impuzu yera.

Umuntu w'umugabo ahagaze hagati y'umurima w'ibigori bikaba vyareze ariko arabikurako, bifise ibishishwa bisa n'urwatsi rubisi hamwe nibindi vyumye, akaba yambaye impuzu yera.

Umuntu wumukobwa yambaye agafukamunwa kirabura, ariko acuruza ibiterwa bita ibiraya mwisoko , yubatswe namabati ndetse namatafari. Iruhande hari umunzani .

Icamwa kiri mubwoko bita ibungo kirasosa gose , Kandi abantu barakunda kukirya kubera gifise akamaro kanini kumagara yabantu , hariho nabakigira ikinyobwa kugira kiborohere kurya .

Imifuko myinshi yera irimwo ibiterwa bita ibiraya bakaba bagiye kubigurisha. Ibitegwa bakunda kubiteka mu mazi canke bakabiteka mu mavuta ariho bica biryoha.

Abantu benshi bahagaze mumurima munini bakaba bariko barasoroma, umwe muribo yambaye impuzu isa n'ugwatsi rubisi, uyundi nawe yambaye impuzu yera, Hariho n'ibiti.

Abantu babiri b'abagabo bakaba bariko baratwenga bafise akanyabuneza, bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi bakaba bahagaze mu murima munini cane urimwo ubwatsi bwinshi hamwe n'igiti.

Umuntu ahagaze afise icamwa ariko arakirya , gifise amabara atandukanye iryumutuku niryurwatsi rubisi, akaba yambaye nimpuzu isa numutuku inyuma yiwe hari ahantu hubatse .

Isoko rinini ririmwo abantu benshi bariko bagurisha ibiterwa biri m'ubwoko bita ibitoki, abo bantu muri bo hari uwambaye impuzu ifise ibara ryera nuyundi ry'umuhondo.

Ibikoko biri mubwoko bita ingurube, abantu bayitunga kugira barye inyama yavyo, hariho nivyatsi iruhande bisa nurwatsi rubisi ndetse n'ibiti hamwe n'inzu yubatswe n'amatafari

Amagi menshi akaba ava mu gikoko bita inkoko kandi abantu barayakunda rwose kubera aryoshe, barayateka. Hakaba hariho ubwoko bwinshi bwayo, aya mutoyi nay'ikirundi.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitenge ,akaba yikoreye kubitugu vyiwe isuka, ariko araba umurima w'bigori ,ashobora kuba ariwe yabiteye, inyuma naho hari umusozi.

Ibitegwa biri mu bwoko bita ibiharage bikaba vyareze biteretse ahantu hasa n'ubururu bifise amabara menshi atandukanye hariho iry'umutuku niry'umuhondo abantu bakunda kubirya bitetse.

Umurima wagutse urimwo ibiterwa bitandukanye. Harimwo imboga n'umuntu w'umugore yambaye impuzu y'igitenge yunamye ariko arazisoroma kugira aje kuzifungura.

Umuntu w'umugore yicaye hagati mumurima wagutse gose, akaba yambaye agatambara mumutwe gafise amabara menshi iryera n'iryumutuku, iruhande hari ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi

Igiterwa kiri mu bwoko bitwa ivoka, zikaba zimanitse kugiti ntizirasha neza ziracari zibisi hakaba hariho n'amababi yazo asa n'urwatsi rubisi ,iyo zihiye ziba ziryoshe.

Umurima munini cane urimwo umuntu w'umugore ariko arawuvomera akaba yambaye impuzu z'ibitenge hamwe n'agatambara kumutwe gasa n'ubururu iruhande hari n'ibiti birebire.

Icamwa bamuye gihiye bita ipera, kandi gifise amababi asa n'urwatsi rubisi rikaba riteretse ahantu Hera ,n'icamwa kiryoshe Abantu bakunda kurya.

Igiterwa kiri mu bwoko bita umwumbati, hari abakirya ari kibisi n'abandi bagiteka kugira kiryohe, kikaba gifise akamaro kanini ku magara y'abantu. Gituma abantu bamererwa neza mu nda.

Umuntu w'umugore asa n'uwufise akanyamuneza bitewe n'intwengo yiwe, akaba yambaye agatambara kera mumutwe afise n'ikibaho mu ntoke, inyuma yiwe hakana hari ibiti vyibitoke.

Umurima wagutse cane ukaba urimwo abantu benshi bariko bararima umwe muribo numukobwa yambaye igitenge hamwe nagahuzu kera hejuru , uwundi yambaye impuzu y'umutuku .

Umurima munini urimwo amababi asa n’urwatsi rubisi hamwe n’irindi ry’umuhondo hariyo n’abagore bane bariko baratwenga umwe yambaye impunzu zisa n’umutuku uwundi nawe izirabura

Umurima munini w'ibigori hakaba hariho n'akayira hagati yawo kariko gacamwo abantu babiri, umwe yambaye igitambara kumugongo cera, hamwe n'uyundi yambaye agatambara kumutwe.

Abantu babiri umwe n'umugabo yambaye impuzu zifise amabara atandukanye; iryubururu, hamwe nirindi ryirabura umugore nawe yambaye impuzu yigitenge nagahuzu ko hejuru gasa n'umutuku.

Umurima munini urimwo ibitegwa bita amasaka , ukaba urimwo abantu , uwuri imbere ni umugore yambaye agatambara mu mutwe akaba asa n'umuntu ariko arabisoroma.

Abantu benshi bari hagati mumurima abagabo ndetse n'abagore bambaye udufukamunwa umwe muribo yambaye impuzu yohejuru yumutuku inyuma yabo hari ubwoko bwinshi bw'ibiti bumwe nubwigitoki.

Abantu benshi batandukanye, abagore canke abagabo. Bahagaze muvyatsi, inyuma yabo hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye ndetse n'amazu ashobora kuba ashika atatu canke arenga.

Umurima w’ibigori urimwo abantu babiri bariko bararima bafise amasuka, umuntu yambaye impunzu yera yunamye inyuma yiwe hari umuryango usa n’urwatsi rubisi.

Icamwa gitekwa kandi gifise indani hasa n'umuhondo, inyuma naho hafise ibara ry'urwatsi rubisi, kirakase, ibice bibiri biteretse ku rubaho kandi biraryoshe.

Abantu benshi bafise amakinga ariko ibitoke vyinshi, umwe yambaye impuzu yo hejuru yera n'agatambara ko mu mutwe kera, uyundi yambaye impuzu isa n'urwatsi rubisi.

Ivyamwa kiba ku giti kikaba kiryoshe cane, bakirya gihiye gifise n’utubuto indani twirabura hariho n’ivyatsi bisa n’urwatsi rubisi iruhande . Abantu bakaba bakunda kubirya.

Icamwa kiri m'ubwoko bita ivoka kikaba gisa n'urwatsi rubisi, kandi kiribwa ari kibisi, ntibagiteka, abantu bakaba bakunda kugishira mu nrya kubera zica ziryoha.

Ibiterwa vyinshi bifise ibara ry'umutuku, umuntu abifashe muntoke akaba afise urukuba rwirabura. Benshi babishira mu nrya kugira zitange akanovera keza.

Ibiterwa bita imboga bisa n'urwatsi rubisi, abantu bakunda kubirima kubera bifise akamaro kanini ku magara y'abantu, bitanga amaraso menshi ndetse no kumererwa neza munda.

Ibiterwa biri m'ubwoko bita ibijumbu, barabiteka kugira babirye birasosa gose kandi biraryoshe, abantu nivyo bakunda kurya. Kandi kirazira kubirya ari bibisi kubera birarwaza.

Abantu benshi bari mumurima babiri muribo barunamye bariko bakora mumababi asa nurwatsi rubisi umwe muribo yambaye impuzu yirabura, uwuri iruhande yambaye impuzu yo hasi isa nubururu.

Ikibanza kinini kirimwo ibiterwa biri mu bwoko bita ibiraya, akaba ari ibiterwa biryoshe iyo ubitetse. kandi ntibiribwa ari bibisi. Iruhande hakaba hari umufuko wera.

Umurima munini rwose utewemwo ibigori, bifise amababi yumye hamwe n'ivyatsi iruhande bisa n'urwatsi rubisi, ndetse n'ibiti vyinshi inyuma birebire bifise n'amababi menshi.

Igitegwa kiri mu bwoko bita i pilipili , kiri ku giti ntibaracamura , gifise ibara risa niry'umutuku kandi kirababa gose, bakunda kugishira munrya kugira ziryohe.

Icamwa kiri mu bwoko bita ibungo, kiryoshe rwose kandi gifise akamaro kanini ku magara y'abantu kubera ibintu gifise. Hari abakirya canke bakagikoramwo ikinyobwa.

Amagi y'inkoko menshi hari ayavamwo imiswi canke ayandi yo guteka. Inkoko ikaba ita irigi rimwe kumusi, harayabarya ari mabisi n'abandi bayateka kugira aryohe

Umuntu w'umugore, yambaye impuzu irimwo amabara menshi atandukanye, muriyo harimwo iryirabura; n'irindi ry'umuhondo, akaba ariko aratwenga anezerewe kubera ivyo yimbuye.

ikibanza kinini kirimwo n'abantu benshi harimwo umugore asutamye yambaye igitenge gifise amabara atandukanye ry'ugwatsi rubisi hamwe n'agatambara kumutuku kumutwe.

Abagore batatu bose bafise amasuka bariko bararima, umwe ariko aratwenga akaba yambaye igitenge gisa n'urwatsi rubisi, inyuma yabo hari ibiti vyinshi birebire bifise amababi menshi.

Abantu batatu ba bagabo bahagaze mu murima w'ibigori bitarera ariko bafatanye mu minwe bariko baratwenga, umwe yambaye impuzu isa n'umuhondo; uwundi nawe akaba yambaye iyisa n'ugwatsi rubisi.

Icamwa kiri mu bwoko bita umwembe kiva ku giti. Hari abakirya kitarasha n’ababirya bimaze gusha kandi niho biba biryoshe, biba bisosa gose. Abantu barabikunda cane.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu isa nk'umuhondo n'agatambara mumutwe, ahagaze hagati y'umurima w'ibigori bikaba bifise amababi asa n'urwatsi rubisi kandi ni vyinshi gose.

Icamwa kiri m'ubwoko bita ivoka, kikaba kiva kugiti, gisa n'urwatsi rubisi, abantu barakunda kukirya kubera kiryoshe, kikaba gifise akamaro kanini kumagara y'abantu.

Ibikoko vyinshi biri mubwoko bita inka, iyiri imbere ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'amahembe magufi, zikaba ziriko zirisha ubwatsi busa n'urwatsi rubisi.

Igiti c'igitoki kirekire kiriko kirasha kikaba gifise amababi asa n'ugwatsi rubisi kandi kiraryoshe cane bakirya gitetse nta muntu akirya ari kibisi kubera coca kimugwaza.

Ibiterwa biri mubwoko bita ibijumbu, kimwe kikaba gikase ibindi bibiri biracameze neza , abantu bakunda kubirya vyokeje canke bakabiteka , birasosa gose Kandi biraryoshe.

Abantu benshi barimwo abagabo nabandi b'abagore bambaye udufukamunwa bamwe turirabura abandi dusa n'ubururu, umugore umwe yambaye impuzu y'igitenge hamwe n'agatambara gasa n'umutuku kumutwe .

Abantu babiri babagabo umwe muribo akaba yambaye impuzu isa n'ubururu bahagaze mu murima w'ibigori bitarera kandi ntibaravyamura bikaba bifise ibishihwa bisa n'ugwatsi rubisi .

Ibitegwa bitatu biri mu bwoko bita ikijumbu, kimwe murivyo kiraciwemwo kabiri , bikaba biteretse ahantu hari ibara ryera kandi n'ibitegwa bisosa.

Igiterwa kiri mu bwoko bita ikijumbu, bikaba biteretse ahantu hera kandi bireze, abenshi babirya vyokeje canke bakabiteka. Birasosa gose kandi biraryoshe.

Ingendeshwa nini ikaba ifise irangi ryera, ijejwe gutwara ibintu vyinshi muri yo hariyo ibitoki vyinshi kandi bisa n'ugwatsi rubisi hamwe n'agataka iruhande gasa n'umuhondo.

ikibanza kinini gwose kirimwo ibitegwa bitandukanye hariho ibiti vyinshi birebire kandi bifise amababi menshi hamwe n'ivyatsi vyinshi bisa n'ugwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibitegwa bateye hakaba harimwo n'abantu babiri babagore umwe yambaye impuzu ifise amabara abiri ry'umutuku hamwe nirindi ryera.

Umurima munini gose wagutse hakaba hari umuntu ahagaze hagati wumugore afise isuka muntoki Kandi akaba ariko aratwenga yambaye impuzu isa nubururu.

Abantu benshi bafise ibitungwa bitandukanye harimwo umugore yambaye impuzu yo Hasi ifise amabara ryurwatsi rubisi nagatambara gafutse umutwe gafise ibara ryumutuku .

Umuntu wumukobwa ariko aratwenga asa nuwufise akanyamuneza akaba yambaye impunzu hejuru yera iyo hasi irirabura yikoreye ikintu gisa nibara ryumuhondo.

Abantu batatu babiri muri bo bakaba bambaye uduhuzu hejuru ku mutwe bakaba bariko baratambuka mu vyatsi bisa n'uguhatsira ubisi inyuma yabo hakabateye ibiti birebire, kandi vyinshi.

Akayira gatoya kariko gacamwo abantu benshi b'abagore hamwe n'abagabo, bikoreye ibintu birimwo ivyatsi bisa n'ugwatsi rubisi vyinshi, arizo mboga bavuye gusoroma.

Umuntu w'umugore ari hagati u’umurima w'ibigori akaba ariko aratwenga ,afise akanyamuneza. Yambaye agahuzu gasa n’umuhondo hamwe n’agatambara mumutwe kirabura.

Ibiterwa vyitwa ibiraya bikaba bitekewe mumifuko myinshi yera bihambiriwe nimigozi abantu bakunze kubirya bivanye ningene bitetswe yaba mumazi canke mumavuta kugira biryohe .

Ivyamwa bita ivoka bifise utubabi hejuru dusa n'urwatsi rubisi, hariho imwe yuguruye. Ni icamwa abantu bakunda kurya kandi kiryoshe gose. Bakunda kugishira mudya.

Umurima munini gose wagutse utewemwo ibigori hamwe n'ibiti iruhande hagati hakaba harimwo Abantu benshi muribo hariyo umugore ndetse n'abana bakiri batoya hamwe n'umugabo.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitenge akaba akenyeye n'akantu gasa n'urwatsi rubisi ariko aravomera umurima wiwe, inyuma hariho ibiti vyinshi birebire bifise n'amashami menshi.

Abantu babiri, umwe ni umugabo uyundi ni umugore yambaye impuzu y'igitenge ifise akabara k'ubururu n'akandi gasa n'urwatsi rubisi. Baje kuraba ibiterwa vyabo, umugabo afise igisu mu ntoki.

Abantu benshi batatu bari hagati y'umurima urimo amazi umwewese afise akabaho mu ntoki inyuma hari abandi bantu umwe yambaye agapira k’ubururu n'ikinga.

Umurima urimwo ivyatsi bifise ibara ry'ugwatsi rubisi birimwo ibikoresho vyo kuvomera mu buhinga bwa none bifasha ko abantu bataruha gose iyo hageze kubivomera.

Abantu benshi bari mu murima ufise ubwatsi busa n'urwatsi rubisi, hari abambaye uduhuzu two hejuru twera n'abandi bahagaze bafite ibiti.

Umuntu w'umugabo ahagaze m'umurima yambaye impuzu zifise amabara atandukanye, iryera niryirabura akaba yambaye n’akantu ku mutwe gafise ibara ry'umutuku. Inyuma hari akazu.

Ikibanza kinini cubatswe nama tafari hamwe na ma bati ndetse n'imbaho, hicayemwo abantu babagore bambaye udufukamunwa, tumwe dusa n'ubururu utundi turirabura.

Abantu batatu umwe n'umugore akaba yambaye impuzu y'igitenge n'agatambara gafutse umutwe gasa n'umutuku ; uyundi n'umugabo yambaye impuzu yera ifise n'irindi bara ry'ugwatsi rubisi.

Umurima munini urimwo ivyatsi bifise ibara ryugwatsi rubisi harimwo n’abantu bane babiri barimbere n’abagabo umwe afise igitambara mumutwe gisa n’umuhondo.

Abantu batatu b’abagabo bahagaze hagati mu murima, iruhande yabo hari ivyatsi bisa n’urwatsi rubisi. Bafise n’amasuka bariko bararima, umwe muri bo yambaye impuzu yirabura, abasigaye bambaye iyisa n’ubururu.

Umurima munini wagutse utewemwo ibigori bikaba bitarera kandi bifise akamaro kanini kubuzima bw'abantu kubera babikuramwo ubufu bakabutekamwo ubutsima ndetse bakaburya.

Abantu benshi, abagore hamwe n'abagabo. Umugore umwe yambaye impuzu isa n'ugwatsi rubisi yo hejuru akaba asutamye, uyundi yambaye impuzu isa n'umutuku. Bari mu murima bariko bararima.

Abantu bari mu murima w'ivyamwa, hakaba hariho umwe afise ikintu gisa n'urwatsi rubisi ariko aratambuka hagati ariko arasoroma ivyahiye, kuko hari ibidahiye.

Abantu benshi bahagaze mu gihema cera. Umwe arasutamye akaba yambaye impuzu yo hejuru isa n'umuhondo, iyo hasi irirabura. Uwundi yambaye agapira gasa n'ubururu.

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'ibitenge akaba afise n'agatambara mu mutwe ahagaze hagati y'umurima wiwe yateyemwo imboga zisa n'urwatsi rubisi kandi ziryoshe. Inyuma y'arwo hariho ibiti birebire.

Abagore benshi bahagaze mu murima, bafise amasuka, bariko bararima, bambaye impuzu z'ibitenge, umwe yambaye impuzu y'umutuku hejuru; hariho n'uwambaye agatambara kirabura ku mutwe.

Ibiterwa bibiri kimwe c'itwa imihwi kikaba gifise ibara ry,umuhondo ikindi n,igitoki gisa n'urwatsi rubisi kandi wirinda kugiteka mbere yuko ukirya kubera niho kiryoha.

Imifuko myishi irimwo ibiryo bitandukanye, iyisa n'urwatsi rubisi harimwo ibiraya hakaba hariho na bagore babiri ,umwe yambaye impuzu yohejuru isa n'urwatsi rubisi ndetse niyo hasi isa n'umutuku

Umuntu w'umukobwa ariko aratambuka mu murima kandi ariko aratwenga asa nkuwufise akanyamuneza, nyuma yiwe hari umuntu w'umugabo afise ikintu c'igiti mu minwe.

Ibitungwa bibiri biri mu bwoko bita impene , ziko zirya ubwatsi hariho imwe ifise ibara ryirabura ikaba iziritse, ziri n'ahantu hubakiwe n'imbaho n'amabati.

Igiterwa kiri mu bwoko bita igitunguru, cera, igitukura ndetse n’ikindi bita igitungurusumu. Bikaba bikoreshwa iyo bariko barateka infungurwa kugira bigire akanovera keza.

Imifuko myinshi yera irimwo ibiraya vyinshi bavuye gusoroma ,hakaba hariho nabantu bagiye kuyicuruza mw'isoko kubera birabuba gose kubera abantu barakunda kubigura kubera biryoshe.

Abantu babiri b‘ abagabo, bakaba bahagaze iruhande y‘ igiti kirimwo ivyamwa bitarakura hama hasi hariho n‘ ivyatsi bisa n‘ urwatsi rubisi. ico giti gifise amababi menshi .

Umuntu w'umugabo ahagaze hagati y'umurima akaba yikoreye isuka akaba ariko aratwenga afise akanyamuneza. Yambaye n'ikoti risa n'umutuku n'agahuzu gasa n'irangi ryirabura kumutwe.

Ahantu hanini hari abantu benshi bariko bararima umwe N’umugore afise isuka muntoki yambaye agahuzu ko hejuru kera akandi kumutwe gafise ibara ry’umutuku.

Umuntu w'umukobwa ariko atambuka mu murima urimwo ubwatsi busa nk'urwatsi rubisi akaba yambaye impuzu zifise amabara atandukanye, iyo hejuru irera, iyo hasi isa n'ubururu, afise agafuko k'umutwe.

Umuntu w'umugore ahagaze yambaye impuzu irimwo amabara atandukanye muriyo hakaba harimwo iry'era ari mu murima urimwo ivyatsi rusa nu'rwatsi rubisi vyinshi.

Imifuko myishi ifise amabara atandukanye iyisa n'urwatsi rubisi irimwo ibiraya vyishi hamwe n'abagore umwe muri bo yambaye impuzu isa n'agahama hamwe n'iyindi isa n'urwatsi rubisi.

Igiterwa kiri mu bwoko bita umusigati kugire ukirye ubanza kugikurako ibishishwa Hama ukarya ibiri indani kiraryoshe kirasosa gose kandi ntibikenewe kurinda kugiteka akaba arico bakuramwo isukari.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibiterwa butandukanye bifise amababi asa n’urwatsi rubisi, hakaba harimwo n’umuntu hagati ariko arabiraba yambaye impuzu zera .

Umurima urimo ibitegwa bita ibigori. Benshi barabisya kugira bakuremo ubufu bwokugira bateke umutsima abandi bakavyotsa kugira babirye ukonyene.

Ikibanza kinini cane gitewemwo ivyatsi bisa nurwatsi rubisi bikaba biterwa kugira abantu bashobore kwicara bariko barasama akayaga kenshi ubisanga mungo nyinshi .

Umurima muremure gose utewemwo ibitegwa bitandukanye iruhande yaho hari amabuye menshi cane hamwe n'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'amazu inyuma yazo menshi.

Ibitegwa biri mu bwoko bita ibiharage bikaba bigabuye bifise amabara atandukanye biraryoshe gose kandi kirazira kubirya ari bibisi nukurinda kubiteka abantu barakunda kubirya.

Abantu benshi harimwo abagore, bakaba bahagaze mw'ivu bambaye n'impuzu z'ibitenge; umwe yambaye agahuzu gasa n'umutuku; hamwe n'agatambara ku mutwe gasa n'ubururu.

Umurima muremure cane wagutse utewemo ibiterwa bitandukanye, bifise amababi asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti vyinshi ruhande birebire bifise amababi menshi cane.

Ibitegwa biri mu bwoko bita ikaranga bikaba biteretse k'urubaho hariho ibisyeye n'ibindi biri mugafuko inyuma hari ibitegwa bisa nk'urwatsi rubisi vyinshi.

Ikibanza kinini cane gitewemwo imboga nyinshi zifise amababi asa nurwatsi rubisi hakaba hariho namabuye iruhande menshi ndetse nibiti birebire gose , nakazu kubatswe.

Abantu batatu b'abagabo bahagaze mu murima bariko barasoroma ivyo barimye, umwe muribo bambaye impuzu y'irabura hamwe n'agatambara kumutwe, uyundi nawe afise imbugita muntoke.

Ibiterwa vyinshi murivyo harimwo ibiharage bifise amabara atandukanye iryera, iryumuhondo hamwe n'ibitukura, abantu bakunda kubirya kubera biryoshe kandi ntibabirya ari bibisi.

Igiterwa kiri mu bwoko bita ibigori kikaba gifise intete zisa n’umuhondo hamwe n’ibishishwa bisa n’urwatsi rubisi. Abantu bakaba bakunda kubirya vyokeje kubera biryoha .

Umuntu w'umugore yambaye impuzu z'amabara atandukanye iyo hejuru ikaba yera ndetse n'agatambara gafutse umutwe k'ibara ryirabura, akaba akikujwe n'imifuko myishi cane gose yera.

Ikibanza kinini Kandi kirekire gose kikaba gitewemwo imboga nyishi zifise amababi asa n'urwatsi rubisi ,zikaba zifise akamaro kanini kumagara y'abantu kubera zitanga amaraso.

Ibiterwa biri mu bwoko bita ibigori bikaba biri mumufuko usa nirangi ryera ni vyinshi cane kandi niho bakivyamura biratonoye bakaba babikoresha muguteka umutsima canke bakabirya vyokeje.

Umuntu w'inzobe afise ibintu mu ntoki ateruye, akuye mw' igunira. akaba yambaye n'imuzu zirabura. Iruhande yiwe hariho ikintu cera kimeze nk'umuziringi kinini.

Ibiterwa bita ibiyoba zikaba ari zibisi bakaba bahejeje kuzitonora iruhande hari igishishwa cazo, hari abazirya zitetse n'abandi bazirya ari zibisi.

Umuntu w'umugore ari hagati y'umurima munini gose ufise amababi asa n'ugwatsi rubisi, akaba yambaye agahuzu gasa n'umuhondo mu mutwe.

Igiterwa kiri m’ubwoko bita ikigori gifise intete zisa numuhondo n’igishishwa gisa n’urwatsi rubisi kandi kikaba careze abantu bakunda kubirya vyokeje.

Umurima muremure urimwo imboga zifise amababi asa n'urwatsi rubisi ukaba uri ahantu hubatse, hakaba harimwo n'abantu babiri bambaye impuzu zisa n'ubururu kandi barasutamye.

Abantu babiri b'abagabo bahagaze ku ihema bateruye ubwatsi bakoresheje ibiti, umwe muri bo yambaye impuzu zirabura iyo hejuru iriko ibicapo iruhande yabo hakaba hari n'inzu.

Umurima muremure rwose, utewemwo imboga nyinshi zifise amababi asa n'urwatsi rubisi, zikaba zifise akamaro kanini ku magara y'abantu, kuko zitanga amaraso menshi kandi n'amagara meza.

Ibiterwa biri mu bwoko bita ibiyoba, bakaba batari bwa bitonore ari bibisi, kandi vyari biri ku kagunira ariko hariho ivyaguye ku rubaho.

Ahantu hanini hari ibigori vyinshi bateretse ku mahema vyeze kandi bishishuye bikaba bifise n'intete zera hariho n'umugabo ariko arabitambukamwo

Ibiterwa biri mu bwoko bita ibigori bireze, bifise intete zifise amabara atadukanye menshi, ziri mu kigata c'urubaho, zikaba ziteretswe hasi muvyatsi .

Ibigori vyeze vyinshi Karorero yasoromye akaba yabibitse ahantu hubatse hari amabati ndetse n'imbaho kugire ntibize vyononekare canke ngo babimwibe.

Umuntu w’umugore yicaye hasi yambaye agatambara mumutwe kera , n’impuzu yo hejuru isa numuhondo , iruhande yiwe hariho ibiterwa bita ibiyoba biri kugihema cera .

Umuntu wumugore yicaye kugatebe kutubaho yambaye impuzu yigitenge hejuru, hasi naho akaba yambaye iyirabura afise urutaro muminwe inyuma yiwe naho hari inzu yivyatsi

Umurima munini murimwo ibitegwa bitandukanye, hakaba harimwo imboga zisa n'urwatsi rubisi nyinshi, zifise n'amabababi menshi, hamwe n'ibiti vyinshi inyuma birebire.

Igitegwa kiri mu bwoko bita ikigori, kikaba gifise intete zera, bakunda kugisya kugira bakuremwo ubufu hama bateke ubutsima, abantu barabukunda gose kubera buryoshe.

Abantu batatu umwe muribo numugore arasutamye akaba yambaye impuzu zifise amabara atandukanye iryera ,iryirabura hamwe niryumuhondo akaba ariko asuka ibintu kukintu kirabura.

Igiterwa kiri mu bwoko bita ibiharage, kandi nt'ikiribwa ari kibisi barinda kugiteka kugira kiryohe abarundi bakaba bakunda kugirya, kubera gihaza kandi kiryoshe gose.

ibiterwa biri m'ubwoko bita ibiyoba. Bakunze kubitekesha munfungurwa kugira bigire akanovera keza nkuko ushobora kubirya aribibisi canke ukabikaranga.

Ikibanza kinini gose cagutse hakaba habitswemwo utuntu twubatswe mumbaho hariko udupapuro twera hejuru hakaba hapfutswe namabati bikaba bifashwe nivyuma bitukura

N'iguriro icuruza umuceri n'ibiharage bakoresheje utuntu dusa n'umuhondo kugira bapime. Hakaba hariho n'umuntu ahagaze ariko aragurisha ivyo bintu.

Umurima munini utewemwo imboga nyinshi z'ifise amababi asa n'urwatsi rubisi hakaba hariho n'umuntu yambaye impunzu isa n'ubururu, akaba abifashe mu ntoke n'ibitegwa bifise akamaro kanini ku magara y'abantu.

Ibiterwa biri mubwoko bita ibiyoba bakaba bahejeje kubisoroma barabishishura kuruhande hari ivyatsi bisa nurwatsi rubisi hamwe numuntu afashe ivyo biyoba .

Umuntu w’umugore ahagaze mu murima munini cane urimwo Imboga, akaba yambaye agatambara ku mutwe gasa n’umuhondo, ivyatsi biri iruhande bikaba bisa n’urwatsi rubisi kandi ni vyinshi.

Umurima urimwo ibitegwa bitandukanye, amababi ntasa, inyubako zitandukanye, zimwe zubatswe mu vyuma, izindi zubatswe mu matafari, zifise n'amabati gatukura.

Umurima munini gose wagutse muremure urimwo ivyatsi vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi, akaba ari imboga abantu bateye kugira bashobore kurya kubera zitanga amagara meza.

Inzu yubatswe namabati hamwe nimbaho ikaba iri iruhande yakabarabara harimwo ivyondo nakivu , imvura ishobora kuba yaguye , hamwe nigiti kirekire iruhande.

Ibiterwa bita ibigori bakaba bavyamura bagakurako ibishishwa vyavyo iyo vyeze. Bakongera bagakurako n'intete kugira ngo baje kubisya hama bakuremwo ubufu.

Ikibanza kinini kirimwo ibitungwa bitandukanye harimwo inkoko; hamwe n'impene, biri iruhande y'akazu kubatse n'ivyondo; hamwe n'imbaho; n'umuntu ariko araza yambaye impuzu yera.

Abantu benshi b'abagore hamwe n'abagabo umwe yambaye impuzu isa n'ubururu, n'igikoko kiryamye hasi kinini gifise ubwoya bw'irabura, n'ingendeshwa iruhande yabo.

Abantu batatu bicaye hasi, babiri ni abagabo, uwundi ni umugore. Bakaba bariko batera umuti igikoko kiri mu bwoko bita inkende, gifise ubwoya bwirabura kandi kiba mu biti.

Ibikoko biri mu bwoko bita ingurube, biri ahantu hubatse, bikaba bihagaze mw'ivu, abantu babitunga kugira bashobore kurya inyama yavyo, kubera ziraryoshe gose kandi zifise akamaro ku magara y'abantu.

Ikibanza kinini cane kirimwo inzu yubatswe ,n'amabati hamwe n'imbaho harimwo ibikoko indani ,iruhande naho hari ubwatsi bwinshi busa n'urwatsi rubisi hamwe n'igiti.

Abantu benshi ,umwe muribo akaba yambaye igihuzu gisa n'ubururu, hamwe n'agafukamunwa kera. Uwur' iruhande yiwe akaba yambaye impuzu yo hejuru yera, hamwe n'igikoko kiri mubwoko bita impene.

Ibikoko biri mu bwoko bita inka, bifise amabara atandukanye, iryera n'iry'irabura, bikaba bihagaze mu mazi ari hepfo y'umusozi, hamwe n'abantu babiri bahagaze.

Igikoko kiri mu bwoko bita ingurube kikaba kiryamye hasi kiriko consa ivyana vyaco, kenshi abantu bakoresha umwavu waco mu mirima kugire imere neza.

Isoko bacuruzamwo ubwoko bwinyama butandukanye, zikaba ziri ahantu hubakiwe hari abantu batari bakeya, abazigurisha bagaca bambara ibintu vyera

Ibikoko biri mu bwoko bita inka bikaba biriko birarya ubwatsi, kimwe kikaba gufise amabara atandukanye iryera n’iryirabura, bikaba biba ahantu hubatse n’amabati hamwe N’imbaho nyinshi.

Ibikoko biri mu bwoko bita intama zikaba zifise amabara y’ubwoko bubiri harimwo rimwe ryera imwe iraziritse ziriko zirya ubwatsi inyuma naho hari ibiti.

Ibikoko biri mu bwoko bita inka, bifise amahembe maremare hamwe n'amabara atandukanye muriyo harimwo iryera, bifise akamaro kanini kumagara y'abantu kubera bitanga amata, kandi bihagaze mu vyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

Ibikoko biri mu bwoko bita inkoko bikaba biriko birafungura bimwe. Biri ahantu hafutse kandi bifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu kuko nivyo bitanga amagi, ndetse n'inyama ziryoshe.

Umuntu w'umugabo ateruye igitungwa bita inkoko inyuma hakaba hariyo n'izindi nyishi zifise ubwoya bwera nawe akaba yambaye impuzu zisa n'ubururu ari ahantu hubakiye.

Abantu babiri umugabo yambaye agahuzu ko hejuru kera ko hasi karirabura , akaba arikumwe n'umugore wiwe yambaye impuzu yo hasi irimwo akabara k'ubururu hamwe n'impene iruhande iriko irarya ubwatsi.

Ibikoko birimwo ubwoko bita inka bifise amabara atandukanye iryera hamwe nirindi ryirabura ,bihagaze muvyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rubisi ndetse n'abantu benshi iruhande yavyo.

Amagi menshi akaba ava mugikoko bita inkoko hariho ayo bita ayamutoyi nayandi bita ayikirundi hariho nayandi avamwo imiswi akaba aryoshe gose iyo uyatetse .

Umuntu w’umugore ahagaze ateruye ubwatsi bifise ibara ry’urwatsi rubisi ariko agaburira ibitungwa bita impene iruhande yazo hari ahantu hubatswe n’imbaho.

Ibitugwa biri mu bwoko bita inkoko, zifise ibara ryera, bikaba biri ahantu hubatse; hafutse kandi harimwo n'ibibaho indani, hakaba hari umuco mukeya.

Igikoko kiri mubwoko bita Inka kikaba ari kinini gifise amabara atandukanye iryera hamwe nirindi ryirabura iruhande hari umuntu wumugore yambaye impuzu zisa nubururu.

ibikoko biri mu bwoko bita ingurube hakaba hari imwe yirabura biri ahantu hubatse mu mabati ndetse n'imbaho, hariho n'umuntu ari indani ahagaze yambaye impuzu zirabura.

Abantu benshi bahagaze, bambaye udufukamunwa, bamwe muribo bariko barorera ibitungwa bita inka nazo zikaba zifise amabara atandukanye, iryera n'iryirabura.

Amagi menshi afise ibara ryera akaba ava mugikoko bita inkoko Kandi ayo magi menshi bayarya bayatetse canke bakayarya ari mabisi, araryoshe Kandi afise akamaro kanini kumagara yabantu.

Amagi menshi ava mu gikoko bita inkoko akaba afise ibara ryera kenshi abantu mu kuyarya barinda kuyateka kubera ariho aryoha, akaba afise akamaro kanini ku magara y'abantu.

Umuntu w'umugore yambaye agafukamunwa gasa n'ubururu, akaba ahagaze iruhande y'ikibanza kinini cane cubatswemwo inzu iri mu mbaho hamwe n'amabati yubakiye ibikoko.

Umuntu w'umugabo asutamye akaba yambaye impuzu zifise amabara atandukanye, iyera N’iyirabura, akaba arikumwe niki gikoko kiri mu bwoko bita ingurube kiriko kirarya.

Abantu batatu umwe n'umugore abandi babiri ni abagabo bambaye impuzu isa n'ubururu hakaba hariho igitungwa iruhande yabo kiri mubwoko bita inka kiri ahantu hari ibibaho c'ugaranwe

Abantu batatu, babiri n’abagabo uyundi n’umugore , bambaye impuzu y’igitenge , uwundi mugabo yambaye agafukamunwa n’impuzu isa n’ubururu bafashe igikoko kiri mu bwoko bita imbwa bariko bagitera urushinge.

Abantu benshi ,hakaba harimwo umwe yambaye impuzu isa n'ubururu ,n'agafukamunwa gafise ibara ryera, akaba ariko atera umuti igikoko bita inka, gifise amabara atandukanye.

Ibikoko vyinshi biri mu bwoko bumwe bita inka zimwe zifise amabara atandukanye, iryera n'iryirabura, zikaba ziriko zirya ubwatsi hanze, inyuma yazo hariho ibiti vyinshi.

Umuntu wumukobwa ariko aragaburira udukoko twinshi, akaba yambaye impuzu yo hasi isa nubururu mu ntoki afise imfungugwa utwo dukoko turya.

Ibikoko biri mu bwoko bita inka, zikaba zifise amabara atandukanye; iryera n'iryirabura, imwe iri hagati yibibabaho cubatse, hejuru yayo hariho umuntu yambaye impuzu isa n'ubururu.

Ubwoko bw'ibikoko bita inka zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'irindi ryirabura zikaba zihagaze mu bwatsi ziriko zirarisha, zimwe ziri musi y'ihema risa n'ubururu.

Abantu babiri umugabo n'umugore iruhande yabo hari ibitungwa vy’ubwoko bubiri hariho kimwe citwa impene ikindi kikaba citwa inka, biriko birya ubwatsi bwazo ,inka iri ahantu hubatse.

Ibikoko biri mubwoko bita ingurube, bikaba ari vyinshi ,abantu babitunga kugire barye inyama yavyo, iruhande yaho hari ivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rubisi, hamwe n'amazu yubatswe n'amatafari.

Ibikoko biri mu bwoko bita ingurube, akaba ari bibiri, kimwe kiricaye ikindi kiraryamye. Abantu babitunga kugire bashobore gukuramwo inyama, kandi biri ahantu hubatse.

Ibikoko biri mu bwoko bita inkoko akaba ari vyinshi cane, biri ahantu bavyororera kandi bitanga amagi menshi ariyo atuma tugira amagara meza, kandi akaba aryoshe gose.

Ikimbaza kinini kirimwo amagi y'inkoko menshi cane gose, ari mubwoko butandukanye bubiri, hariho ay'ikirundi nayandi bita aya mutoyi. Bamwe bayarya ari mabisi abandi bakayateka.

Umuntu w’umugabo yambaye impunzu isa n’urwatsi rubisi iruhande yiwe ari urubaho hamwe n’igikoko kiri mu bwoko bita inka gifise amabara atandukanye iryera niryirabura

Ahantu hari ibikoko babaze bikaba bimanitse. Kandi biri ahantu hasize irangi ryera. Hakaba hubatse n'amabati, hamwe n'idirisha ririko ikiyo.

Abantu benshi muribo harimwo abagabo n’abagore bamwe bambaye udufukamunwa dufise ibara ry’ubururu n’impuzu zisa n’ugwatsi rubisi. Iruhande yabo hari inka zitandukanye amabara iryera n’iryirabura.

Ibikoko biri mubwoko bwinkoko harimwo isake ninkokokazi zita amagi kumusi kandi ziri ahantu hubakiwe zikaba zifise namabara atandukanye harimwo izera

Igikoko kiri mu bwoko bita ingurube kiriko consa abana. Umwavu waco ukunzwe gukoreshwa mu mirima. Umuntu ari ruhande yaco yambaye impuzu yo hejuru irera akaba yambaye n’iyo musi ishaka gusa n’ubururu.

igikoko kiri mu bwoko bita igikeri kikaba kiba mu mazi canke ku isi abantu barabirya bivanye n'ingene bimeze kandi biraryoshe gihagaze ku kibabi gisa n'urwatsi rubisi.

Igikoko kiri mu bwoko bita ingurube. Kikaba gifise ubwoya bwirabura. Gihagaze mw'ivu kiriko kirarya ibiri hasi. Ico gikoko abantu baragitunga kugira barye inyama yaco

Igikoko kiri mu bwoko bw'inyoni kikaba gifise amabara atandukanye iryera, iryumuhondo n'iryirabura kikaba kiriko kiraroba ifi mu mazi kubera arizo kirya hamwe n'ibindi bikoko.

Igikoko cicinyeshamba cirekire rwose kandi kibyibushe cane, kirafise n’amahembe, gihagaze m’ubwatsi rwinshi busa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibiti birebire bifise amababi menshi.

Agakoko kakanyeshamba kari mu bwoko bw'inyoni gafise amaguru maremare n'ubwoya bufise amabara atandukanye harimwo iryera nirindi ry'irabura kakaba gahagaze kugiti.

Igikoko kinini cane c'ikinyeshamba, kirazira kugitunga uri umuntu kandi kiri ahantu iruhande hubatse n'amabati hamwe n'imbaho n'ubwatsi bukeya busa n'urwatsi rubisi.

Igikoko kiri m'ubwoko bw'inyoni kikaba gifise amaguru maremare hamwe n'umunwa muremure, gihagaze hagati mumazi harimwo ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi kirirabura kandi.

Agakoko kari mubwoko bita inyoni gafise amabara atandukanye muriyo harimwo iryubururu hamwe n'umunwa muremure cane hakaba hariko n'agakoko ko mu mazi kitwa ifi ariko ntoya.

igikoko kiri m'Ubwoko bita ingona, kinini gose Kandi kirekire cane kikiba kiba mumazi, hamwe nokwisi ,gufungura inyama gusa ,Kandi kirica gose.

Ibikoko binini gose biba mw'ishamba, bikunze kuba ahantu hagutse hatari ibiti vyinshi, kandi abantu barakunda kuvyica kugira batware amahembe yavyo hama babone kuyigurisha.

Igikoko kiri m’ubwoko bw’inyoni gifise amabara atandukanye iryirabura; n’iryera hamwe n’umunwa muremure n’ubuguru burebure kandi kiri hagati yivyatsi bisa n’ugwatsi rubisi.

Ibikoko vyo mwishamba biri bisa biri mubwoko bumwe bita inkende bifise ubwoya bwishi bikaba bikunda kuduga mubiti ,hakaba hari ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi

Udukoko tubiri tw'utunyeshamba turi mu bwoko bita inkende akaba ari nyina iri kumwe n'akana kayo bihagaze mu vyatsi bifise ibara ry'ugwatsi rubisi kandi tuba mu biti.

Agakoko gatoya k'akanyeshamba, akenshi kaba mw'ivu, ni gakeya uzogasanga hejuru kubera karatinya gose, kakaba gafise inzara zire zire kugire gashobore kwimba neza.

Agakoko kari mu bwoko bw'inyoni k'inyeshamba, kakaba gafise amabara atandukanya, amwe muriyo ni iryumuhondo, kakaba gafise umunwa wuguruye, gahaze no ku giti kirekire.

Igikoko kiri mubwoko bita inzoka, kiri mwi vu bikaba bisaba yuko wegera kure yaco kubera kikuriye, kigusigamwo ubumara bukaze kandi bwica. Utevye kwa muganga ushobora kuhasiga ubuzima.

Agakoko kari mubwoko bw'inyoni kakaba kari mubirere gafise amabara atandukanye Ariyo iryirabura hamwe n'irindi risa n'umuhondo Kandi n'ikeza.

Igikoko c'ikinyeshamba kiri mu bwoko bw'inkende, kikaba kiba mubiti akenshi aho gihagaze ku cuma c'irabura iruhande hari ibiti vyinshi bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Udukoko dutoya bita inyoni ,akaba ariho tukivuka ,turacari dutoya gose twoba tumaze iminsi mikeya tuvutse tukaba ,turi mucari dufise ubwoba bishaka gusa n'umuhondo.

Igikoko kiri mu bwoko bita igikwavu gifise amatwi maremare kandi yumva gose kikaba gihagaze hagati y,ivyatsi birebire bisa n'urwatsi rubisi vyinshi.

Agakoko kari mu bwoko bw'inyoni , kakaba gafise ibihimba birebire, umunwa, izosi ndetse n'amaguru, gafise n'ibara risa niry'irabura, gakunda kuba kari mu mazi kuroba.

Umwana akiri mutoya gose ,akaba yambaye agahuzu kera ,ahagaze iruhande yinzu yubatswe n'imbaho .Akaba ateruye igikopo Kiri mubwoko bita igikere Kandi kinini gose cane.

Ibikoko vy'ibinyeshamba biri mu bwoko bita Intare, akaba ar'ikigore giteruye urwana rwaco, bikaba biri mu vyatsi ,Kandi birica birya inyama gusa.

Agakoko kari mu bwoko bw'inyoni kakaba gafise amabara atandukanye iryera niry'irabura ndetse n'umunwa muremure gose kicaye mu vyastsi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Igikoko c'inkinyeshamba kiba kw'isi, ntikiba mu mazi ariko kirajayo kugira ciyuhagire ,gifise amahembe maremare, n'amatwi manini iruhande hari ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

Agakoko k'akanyeshamba kari mu bwoko bw'inyoni , kagira hejuru ku mazi gafise amabara atandukanye n'umunwa muremure, harimwo irisa n'umuhondo irindi naryo rikaba ry'irabura.

Akanyoni gatoya kakanyeshamba gafise amabara atandukanye iry'irabura iry'ubururu n'iryera gafise amaguru yirabura n'umunwa muremure gahagaze kugiti kirekire.

Ibikoko bibiri vy'ibinyeshamba bikunze kuba biba mu giti bikaba vyitwa inkende. Kimwe kirakuze ikindi ni icana, gishobora kuba kimaze umwanya mutoya kivutse, imisi canke amezi.

Igikoko kiri mu bwoko bw'inyoni kirekire gifise umunwa munini n'amaguru maremare, kikaba kihagaze iruhande y'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi hamwe n'igiti kirekire.

Ibikoko vyibinyeshamba biri mubwoko bwimpene ariko biba kumusozi, bifise amahembe maremare, zikaba zihagaze mubwatsi bufise ibara isa nurwatsi rubisi.